Owesifazana ohlezi phansi ugqoke imask elombala omnyama lesikipa esilombala omnyama, eceleni kukhona umuntu okhanya emhlaba ijekiseni okutshengisela ukuthi kungaba ngumongikazi.

Abantu abanengi abamileyo kukhanya bekhangele abezempilakahle. Kukhona abantu abezempilakahle abagqoke impahla zokuzivikela, bagqoke impahla ezilombala olithanga, bagqoka lamagilovosi ezandleni.

Abantu abasebenza esibhedlela kuqakathekile ukuthi bezivikele begqoke impahla ezizabenza bengatholi umkhuhlane, lezandleni begqoke amagilovisi, emakhaleni lemlomo bevale ngoba basebenza izigulane ezibuya zibulawa yimikhuhlane etshiyeneyo.

Umama ohlezi phansi ogqoke isikipa esilombala omnyama. Ugqoke imaski elombala omhlophe wagqoka iqhiye lamagogorosi. Kukhanya bemhlaba ijekiseni ngimongikazi kumbe ngudokotela ogqoke amagilovisi esandleni.

Abantu abazempilakahle abakhanya behamba abesilisa kanye labesifazana , kukhona ogqoke ibhatshi elimnyama wafaka lethayi , babukeka behlanzekile bebahle

kulezinsuku kulemikhuhlane ehlasela abantu etshiyeneyo kukhona umkhuhlane okuthwa yi COVID 19 abantu kumele behlale begqoke impahla zokuzivikela ukuthi bengabambi ukhuhlane lowu ezandleni begqoke njalo amagilovisi

Abantu abanengi abakhanya begcwele umgwaqo bayagijima abesilisa kanye labesifazana eceleni kukhona izihlahla ezinengi ezikhanyayo kuqakathekile ukuthi abantu begijime ababanjwa yimikhuhlane eminengi etshiyeneyo

Abantu abagqoke impahla ezilombala olithanga okukhanya ukuthi bazivikele ukuthi bengatholi umkhuhlane. Ezandleni bagqoke amagilovisi aluhlaza. Emakhanda bafake okumhlophe, kukhona njalo abantu abamileyo ababakhangeleyo.

Abantu bezempilakahle abavakatshele esigabeni kulabantu abanengi abahleziyo izitulo ezilombala obomvu kukhona ogqqoke okumhlophe otshengisela ukuthi engaba ngumongikazi ugqoke le mask elombala omhlophe lamagilovisi ezandleni

Abantu abanengi kukhanya bethele abantwana. Okutshengisela ukuthi abantwana babuye ukuzohlatshwa. Abantwana bayavikelwa emikhuhlaneni eminengi etshiyeneyo. Kuqakathekile ukuthi abazali behambise abantwana ezibhedlela.

Abantu bezempilakahle abagqoke impahla zokuzivikela ukuthi bengatholi imikhuhlane. Ezandleni bagqokile amagilovisi alombala omhlophe . Bonke bagqokile amamaski.

Umuntu okhanya elele embhedeni , okutshengisela ukuthi engabe elimele unyawo. Kukhona omunye ombambe unyawo njalo omunye ume eceleni ekhanya ebambe idolo egqoke amagilovisi alombala omhlophe. Bagqoke impahla eziluhlaza.

Abantu bezempilakahle bavakatshele esigabeni balande ukuzo hlaba abantu amajekiseni bebavikela emikhuhlaneni eminengi etshiyeneyo njalo bagqokile amamasiki ezandleni bagqokile amagilovisi.

Abantwana abanengi bayesaba ukuhlatshwa ijekiseni nxa behlatshwa bandise ukukhala umama kukhanya ephethwe umntwana eceleni kukhona umuntu wezempilakahle eceleni kukamama njalo kukhona owesilisa omileyo ubambe iqolo

Abantu abahleziyo kukhona ababili omunye ukhanya engudokotela ugqoke amaglovisi esandleni ekhanya ebambe lo owesilisa isandla okutshengisela ukuthi engaba emthatha igazi efuna ukulihlola.

Abantu abahleziyo kukhona phambili abesilisa labesifazane abahleziyo okukhanya ukuthi kungaba yiziphathamandla labantu laba abahleziyo, abesilisa bagqoke amasudu bafaka lamathayi.

Abantu abanengi abakhanya besemkhankasweni bakhanya bejabulile kakhulu abanye kungani bayaqakeza izandla abanye njalo bayaziphakamisa engani ngabantu abahlabelayo.

Abantu abakhanya besikha amanzi empompini kukhona izigubhu phansi ezilombala olithanga umntwana ukhanya ebambe isigubhu ekhelela amanzi emuva kukhona abanye abantu abamileyo

Abantwana ababili, abantwana laba bakhanya bedlalisa amanzi njalo baquthile bekhanya ukuthi basendaweni esegangeni. Ngemuva kwabo kukhanya utshani okutshengisela ukuthi akutholi amanzi ayeneleyo kutshile.

Nxa sekuthe kwaba lomkhuhlane osumemethekile elizweni kumbe esigabeni, abantu bezempilakahle bayahlala phansi bebanengi bexoxisana, bebonisana ukubana bengasiza njani umphakathi ukuze engahlaselwa ngumkhuhlane oyabe usukhona.

Abantu abahlezi phansi abesilisa labesifazana, phambi kwabo kukhona owesifazana ogqoke ijazi elimhlophe ethwele ibhuku esandleni okhanya ukuthi uyakhuluma.

Amankazana amabili akhanya ebambisana ipheyili okutshengisela ukuthi engaba efuna ukuthwalisa omunye bame endaweni elempompi ezimbili kukhanya ukuthi baqeda ukukha amanzi phambili kukhona izihlahla ezinengi ezikhanyayo

Abantu abakhanya bemile ukhona okhanya egqoke imusk okukhanya ukuthi uyazivikela emikhuhlaneni phambi kwakhe kukhona umama okhanya ephethe umntwana umthandele ngelembu elilombala olithanga.

Abantu abakhanya bezempilakahle bami lomntwana umntwana ekhanda uthwele isigubhu eceleni kukhona owesifazana okhanya ethwele umakhukhwini etshengisela ukuthi uthatha impikitsha yomntwana lowo othwele isigubhu.

Umama othwele umntwana umbabhulele phambili ukhanya emile eceleni kwakhe kukhona ibhakede elilombala omnyama okutshengisela ukuthi uzokukha amanzi ngemuva kwakhe kukhona izihlahla eziluhlaza ezikhanyayo.

Abantu beze mpilakahle abamileyo. Abanengi bagqoke impahla ezifananayo. Njalo kukhona abantu besilisa phakathi lapha kanye labesifazana. Ngemuva kukhona izihlahla ezinkulu ezikhanyayo

Abantu abahleziyo abagqoke amamask abanye bagqoke izikipa ezimhlophe, abanye bagqoke izikipa ezilombala oluhlaza. Kukhona amatafula phezulu kwamatafula kukhona amabhuku kanye lezigubhu zamanzi.

Umama uhlezi ebambe umntwana, umntwana ukhanya ekhangele phezulu kukhona phambi komntwana ogqoke isikipa esilombala obomvu lekepesi emhlophe wagqoka lemask ekhanya ethontisela umntwana emlonyeni kukhona abanye abantu abahleziyo labamileyo.

Umntwana ukhanya ebambe ikhanda njalo umntwana lowo ubukeka engajabulanga uyakhala uphuma inyembezi ngemuva komntwana kukhona abantu abanengi abagcwele endaweni leyi. Kukhona njalo omunye umntwana omileyo.

Abantu abahlezi esibhedlela sabantu abagula ingqondo. Ukhona phambili omileyo okhanya ukuthi uphiwe ithuba lokuthi akhulume, eceleni kwakhe ngemuva ukhona umabonakude usemdulwini.

Abantu abahlezi phansi abanengi abesilisa labesifazana, phambikwabo kukhona amatafula amakhulu kukhona njalo owesilisa omileyo kukhanya uphiwe ethuba exoxisana labanye.

Umfanekiso wabantu kukhanya bebambe umuntu otshengisela ukuthi enagbe eselobungozi kumele ahanjiswe esibhedlela sabantu abagula ingqondo eyethola usizo.

umuntu owesilisa okhanya encolile njalo ubukeka ukuthi uyagula umkhuhlane wenqondo kuqakathekile ukuthi abantu bemthathe bemhambise esibhedlela sabantu abagula inqondo ayethola usizo ngoba uzacina selobungozi emphakathini

Owesifazana obukeka ejabulile uyahlekelela njalo uveze amazinyo ulenwele ezimnyama ugqoke ijesi elombala oyipink ngemuva kwakhe kukhanya umduli opendiweyo

Abantu abanengi kukhona abantwana, abantwana babukeka bejabulile omunye uyahlekelela ugqoke isikipa ezifananayo. Izikipa lezi zilombala olithanga

Umuntu ohleziyo ekhanya eqhiyile ikhanda, eceleni kukhona ikhabothi eyombala omhlophe. Phansi kubukeka kuhlanzekile, akula ngitsho ipaper. Abantu bezempilakahle kumele behlale endaweni ehlanzekileyo ngoba bahamba befundisa abantu ngokuhlanzeka.

Abantu abathathu abasebenza kwezempilakahle ,ababili bamile njalo ngabesilisa oyedwa uhlezi ngowesifazana ukhanya besendaweni egcwele imitshina eminengi etshiyeneyo.

Esibhedlela ungangena phakathi, kukhona umduli opendiweyo. Umduli lowu unamathiselwe amaphetshana amanengi amhlophe, njalo kukhona lapho okubhalwe khona ngamabala amhlophe kanye lamnyama. Phakathi kukhona itafula. Phezulu kwetafula kugcwele izinto ezinengi ezisetshenziswa ngodokotela kanye labomongikazi.

Phakathi esibhedlela ungangena kukhona utshani obuncane obuluhlaza phansi kukhona njalo isakhiwo esikhanya sipendiwe kukhona amafasiteli akhanyayo njalo kukhona ibhakane elibhaliweyo ngamabala amhlophe.

Omama abahleziyo abanye baqhiyile amakhanda njalo baphethe abantwana abanye bonke bagqoke izikipa ezifananayo izikipa zilombala oluhlaza okwesibhakabhaka njalo abanye kukhanya bemunyisa abantwana.

Esibhedlela kukhona indlu lapho abalalisa khona isigulane nxa besihlola. Umbeda ulombala omyama njalo umduli kukhanya uphendiwe, phansi kukhanya kuhlanzekile.

Umnyango uvuliwe. Phakathi kukhona umduli opendwe ngependa elombala omhlophe. Phansi kubukeka kucazimula. Kuhlanzekile, akulangitsho iphepha, njalo kulokuluhlaza phansi.

Itafula, phezulu kwetafula kukhona izigubhu ezilombala omhlophe lezinye izinto ezitshiyeneyo. Phansi kwetafula kukhona njalo isigubhu esikhanya silesiciko esibomvu, eceleni kulamabhokisi akhanyayo lezinye izinto

Esibhedlela iminyango ihlala ivulile ukuthi abantu bengene njalo phansi kubukeka kukuhle kuhlanzekile kuyacazimula akula ngitsho ingcekeza. Kukhona umduli opendwe ngependa emhlophe phakathi.

esibhedlela phakathi kulotshani obuncane obuluhlaza kukhona njalo amaluba acecisileyo lesihlahla esihlanyeliweyo phezu kotshani kukhona inqola esesthenziswa ngabantu abalimeleyo kumbe abagoggekileyo abangakwanisi ukuhamba

Abantu abakhanyayo emagcekeni esibhedlela, kukhona amaluba aluhlaza acecisileyo kuleyi indawo kukhona njalo lezihlahla phakathi lapha kubukeka kuhlanzekile phansi akula ngcekeza.

Abantu abakhanya besesibhedlela ,kugcwele imibheda eminengi .Kukhona njalo amafasiteli akhanya engenisa umoya kuleyi indawo. Umduli uphendiwe ,ngephenda elombala omhlophe kukhona lezithulo.

umduli owakhwe kahle kakhulu uyakhwe ngamatshe eceleni likhona iluba elikhnyayo njalo phezulu kukhona ibhakane eliluhlaza okwesibhakabhaka elibhalwe ngamabala amhlophe kukhanya lezihlahla lama fastela

Abntu bezempilakahle bavakatshele esigabeni. Bahlezi endaweni egcwele izihlahla. Bona bagqoke amajazi amhlophe lamamaskhi. Kukhona abantu ababuyileyo abazohlolwa imikhuhlane etshiyeneyo, egoqela umkhuhlane we bhi phi.

Abantu abafundela ukuba ngodokotela abaselisa kanye labesifazana abagqoke amajazi amhlophe phezulu njalo abanye bafake amabhulugwe alombala omnyama abanye bafake izandla esikhwameni samajazi zabo

Kuhle ma ungumzali ubona umntwana wakho ephumelela ezifundweni, abanye abantwana bayaphumelela behambe emaYunivesithi besiyafundela ukuba ngoDokotela kumbe omongikazi njalo abanye besiyafundela ukuba ngababalisi

Owesifazana ogqoke ijazi elimhlophe ulukile ekhanda ngento elombala omnyama ugqokile imask ezandleni ugokile amagilovisi umuntu ukhanya ezivikela emkhuhlaneni eminengi etshiyeneyo

Imifanekiso ekhanya abantu besenza izinto ezitshiyeneyo, ukhona umfanekiso wabantu abasesibhedlela abagqoke impahla zokuzivikela lamamaski. Ukhona njalo okhanya esegangeni.

Ugogo okhanya ukuthi usekhulile uqhiyile ikhanda lakhe njalo kweelinye ilihlo kukhanya ukuthi ulimele. Balivalile ngento emhlophe. Ugogo uveze amazinyo.

Abantu bezempilakahle bukhanya kusemagcekeni bevakatshele izakhamuzi bagqoke impahla zabo zokuzivikela ukuthi bengatholi umkhuhlane kukhona owesilisa ohlezi phansi kukhanya esengumuntu omdala esekhamisile okutshengisela ukuthi bayamhlola lapha emlonyeni.

Abantu bezempilakahle abagqoke impahla zokuzivikela ukuthi bengatholi umkhuhlane bagqoke okumhlophe umzimba wonke ezandleni bagqoke amagilovisi bafaka lama mask bavala amakhanda ngokumhlophe.

Esibhedlela phakathi ungangena kukhona izimota ezinengi ezimileyo. Ezinye zilamavili amnyama njalo kukhona eyinye imota ngemuva elevili. Kukhona izihlahla ezikhanyayo njalo kanye lamabhilidi atshiyeneyo.

Esibhedlela phakathi kukhona indlu lapho abahlola khona izigulani uyathola kulombheda kukhona njalo isofa lokuhlala kukhona umtshina omkhulu olombala omhlophe umduli upediwe ubukeka umuhle phansi kuhlanzekile.

Omama abahleziyo kukhona njalo abamileyo bonke omama laba kukhanya bephethe abantwana okukhanya ukuthi kade bebasa esibhedlela besiyahlatshwa amajekiseni bevikela abantwana emkhuhlaneni efana lendingindi.

Abantu abathathu, ababili ngabesifazana oyedwa ngowesilisa kukhanya bebambe umbheda lapho okulala khona izigulane nxa bezihlola phambili kukhona amabhokisi akhanyayo.

Umama okhanya ephuma esibhedlela, eceleni kwesango lesibhedlela kukhona ibhakane elilombala omhlophe elibhalwe ngamabala amnyama. Phakathi esibhedlela kukhona abantu abakhanya bemile kukhona njalo izihlahla.

Abantu abahlezi ebhentshini esibhedlela kukhona eceleni ogqoke impahla ezimhlophe okukhanya ukuthi ngumongikazi ulukile ikhanda wagqoka lemasikhi.

Abantu abakhanya behlezi emabhentshini esibhedlela kukhona njalo abamileyo okutshengisela ukuthi balinde ukungena bebone odokotela kanye labomongikazi. Kukhona utshani obuncane obuphakathi lapha kanye lesihlahla esikhanya sihlanyeliwe.

Izibhedlela ezinengi ziyakhwe eduzane lomgwaqo lapho okuhamba khona izimota. Kubalula ebantwini ababuya esibhedlela bayehla ezimoteni behle bengene egedini lesibhedlela. Kukhona utshani obuluhlaza kulebhakane elibhaliweyo elimhlophe njalo phakathi kulezakhiwo ezitshiyeneyo.

Isango lesibhedlela lihlala livuliwe ukuze abantu bengene abagulayo. Kukhona isakhiwo esikhanya sipendwe ngombala olithanga kukhona amafasitele amanengi atshiyeneyo.

Esibhedlela phakathi kukhona ikhemisi nxa uqeda ukuhlolwa ngodokotela bekubhalele amaphilisi. Kumbe umuthi, uyahle ungene khonapho eceleni kukhona ikhemesi okuthengiswa khona imithi eminengi etshiyeneyo kanye lamaphilisi.

Amaphilisi ayimihlobo eminengi kukhona amaphilisi alombala olithanga amanye njalo ayabe emhlophe kukhona amanye alokubomvu amanye alokuluhlaza amaphilisi manengi njalo wonke ayaqeda ubuhlungu emzimbeni.

Abantu abahleziyo, kukhona owesifazana ugqoke amagogorosi, ugqoke impahala zabantu abasebenza esibhedlela. Phambi kwakhe kukhona itafula elombala omhlophe, phezulu kwetafula kukhona ikhompuyutha kukhanya ukuthi iyasetshenziswa ilayithiwe.

Abantu abahlutshwa ngumkhuhlane wamathambo kuqakathekile ukuthi begijimele esibhedlela bayebona odokotela, odokotela bayafika bebahlole bethole usizo kusasemasinyane.

Abantu ababili abesifazana. Omunye umile ugqoke isikipa esilombala omhlophe, njalo omunye uhlezi ugqoke amagogorosi. Phezulu kwetafula kukhona izinto ezinengi. Kukhona amabhokisi lesigubhu samanzi.

Abantu ababili abahleziyo owesifazana lowe silisa bonke bagqokile ama maski njalo kukhanya owesilisa ngumuntu owezempila kahle. Kukhanya ebambe isandla sikamama lowu kukhunya ukuthi engabe emthatha igazi efuna ukuhlola umkhuhlane wegcikwane le HIV.

Ugogo ukhanya ukuthi usekhulile. Lenwele zakhe sezimhlophe. Ugqoke amagogorosi. Eceleni kukhona umuntu omileyo okhanya ebambe ugogo isandla, ogaxe ithuluzi esetshenziswa ngabodokotela entanyeni okutshengisela ukuthi kungaba ngudokotela.

Umuntu ohleziyo esandleni ugqoke inkombalanga njalo kukhanya bemhlola i BP kukhona umuntu othwele usiba esandleni okukhanya ukuthi ufuna ukubhala.

Abantu bezempilakahle bavakatshele abantu esigabeni, bagqoke izikipa ezilombala oluhlaza njalo abantu bahlezi. Kukhona umtshina wokuhlola iBP abantu bakhanya sebehlolwa.

Umuntu okhanya ukuthi ubulawa ngamehlo kuqakathekile ukuthi evakatshele esibhedlela ayebona odokotela. Odokotela bayafika bamhlole. Kwesinye isikhathi bayamnika umuthi wokuthontisela emehlweni.

Umuntu ohlezi phansi ukhanya bembambe idolo okutshengisela ukuthi angabe elimele idolo. Kukhona osemnceda lapha emfake eyinye into edolo.

Bakhona abanye abantu ababulawa ngamehlo .Uthole umuntu enwaya kumbe umuzwe ethi akasabonisisi kuhle . Kuqakathekile ukuthi abantu abanjalo begijimele esibhedlela beyebona odokotela. Bethole usizo kusasemasinyane.

Udokotela usebenzisa ithulusi yakhe ukuhlola umntwana ukuthi inhliziyo ingabe itshaya kuhle njalo kukhanya eceleni kulomuntu obambe umntwana. Umuntu lo ukhanya egqoke i"mask".

Abantu ababulawa ngumkhuhlane wamehlo kuqakathekile ukuthi begijimele esibhedlela odokotela bayebahlola. kwesinye isikhathi bayabanika umuthi wokuthela emehlweni. Kwesinye isikhathi omunye bayambhalela amagogorosi ahambe ayethenga abe segqoka ukuze abone kuhle.

Umuntu ohleziyo, eceleni kwakhe kukhona umuntu ogqoke okumhlophe, wagqoka lamagilovusi alombala omhlophe ezandleni. Kwesinye isandla uthwele umtshina olombala omhlophe. Kukhanya ukuthi ubehlola umuntu lowo. Ingabe ubemhlola itshukela.

abantu bezempilakahle abanengi abamileyo kukhon njalo abanye abakhanya behlezi phezulu kombheda olombhala omhlophe abesilisa kanye labesifazane okukhanyawo ukuthi bekhona abakuhle

Abantu ababili. Omunye ugqoke amagogorosi njalo kukhanya ehlekelela. Kukhanya amazinyo amhlophe nke. Njalo kukhona okhanya emgonile. Ogqoke impahla zabantu abasebenza esibhedlela.

Umuntu okhanya elele embhedeni okutshengisela ukuthi uyagula ulele phezu kombheda omhlophe ulengubo ezimhlophe eceleni kumile umuntu ogqoke ijazi elimhlophe ngemuva kukhona isigubhu esikhanyayo

Abantu bezempilakahle kukhona abathathu abagqoke okumhlophe phezulu ababili kukhanya ngabesilisa omunye ngowesifazana kukhanya behlekelela abanye baveze amazinyo amhlophe.

Umuthi ohleziyo kukhanya bamfake umtshina wokuhlola ibp, kukhona omileyo oqoke ijazi elimhlophe okutshengisela ukuthi kungaba ngudokotela. Phezulu kwetafula kukhona izigubhu ezitshiyeneyo.

Itafula yesigodo phezulu kwetafula kulezinto ezinenginengi kukhona njalo amabhokisi kuphinde kube lesigubhu elompala omhlophe kukhona njalo umduli okhanyayo upendwe kuhle kakhulu.

Umuntu oleleyo owesilisa ogqoke ibhulugwe elilombala omnyama lesikipa. Eceleni kwakhe kukhona imitshina ekhanya ilama tshubhu, njalo kukhona lembodlela yamanzi okukhanya ukuthi unathe amanzi

Emakhaya sebeze bayakha isibhedlela esikhulu. Abantu abagula kakhulu kade bebadlulisela esibhedlela esikhulu esikoBulawayo okuthiwa yi Mpilo. Ngakho abantu bajabulile kukhona isibhedlela esiyakhiwe isibhedlela lesi silemitshina eminengi phakathi eyokuhlola izigulane.

Amduli opendwe ngeqeda elombala omhlophe kukhona amaphetshana amanye anamathiselweyo lapha emdulwin amanye abhaliwe ngamabala amnyama njalo eceleni kukhona imtshina ekhanyayo elombala omhlophe lomnyama

Umuntu wefasizane ugqoke amaglovisi ezandleni amaglovisi lawa alombala omhlophe njalo umi endaweni ekhanya igcwele imitshina kukhona umtshina osemdulwini olombala omhlophe njalo duze kwakhe kukhona inkomitsho elombala olithanga njalo duze kwakhe kukhona isigubhu samanzi

Abantu abathathu abazempilakahle. Omunye ugqoke ijazi elimhlophe, wagaqa ithulusi yabo dokotela entanyeni, njalo ababili bagqoke okufananayo. Omunye kukhanya uthwele iphetshana, eukhanya ekhombela ukuthi utshengisa laba ababili.

Umduli opendwe kuhle .Upendwe ngependa emhlophe .Kukhona amaphepha agcweleyo emdulini lowu anamathiselweyo .Amaphepha abhaliwe ngokumnyama. Njalo kukhona lomtshina okhanyayo eceleni olombala omnyama omunye ulombala omhlophe .

Amambodlela akhanyiselayo eyinye ikhanya ukuthi ilomuthi phakathi njalo kukhona amaphetshana amhlophe anamathiselweyo emambodleleni lawa amaphetshana lawa abhaliwe

Umuntu wesilisa ogqoke amagogorosi umile ubambe umtshina ophambi kwakhe ngezandla. Umtshina lowu olombala omhlophe lomnyama

Ungangena phakathi esibhedlela, umduli upendwe ngependa elombala emhlophe .Kukhona amaphetshana anamathiselweyo amhlophe, amaphetshana lawa ekhanya ebhaliwe .Kukhona itafula elombala omhlophe.

Umtshina omkhulu okukhanya umuntu elalisiwe engeniswa phakathi komtshina lowo esiyahlolwa ingaphakathi yakhe umuntu lo ugqoke amasokisi amasokisi awagqokileyo alombala omhlophe.

Ikhabothii elombala omhlophe njalo umduli opendwe emhlophe kukhona amafasitele phandle ungakhangela kukhona utshani obuncane obuluhlaza

Umtwana ohleziyo okhanya evule amehlo ekhangele lo owesilisa ogqoke okumhlophe kwesinye isandla wabamba ijekiseni okukhanya ukuthi umtwana lo akayesabi ijekiseni. Kukhona njalo umama eceleni okhangeleyo.

Umama ohlezi uthwele umntwana, eceleni kukhona okhothemeyo ekhanya ukuthi engabe ethontisela umntwana, njalo eceleni kukhona omunye ohleziyo duze kukamama oqoke ikepesi ekhanda.

Umama ohleziyo okhanya ethandele intsaro unqunu phezulu ulenwele ezimnyama. Phambi kwakhe kukhona umntwana omncane olalisiweyo okhanyayo ukuthi engabe esanda ukubelethwa lumntwana.

Umntwana ohleziyo eceleni kwakhe kukhona owesilisa ogqoke impahla zokuzivikela ukuthi angatholi umkhuhlane ezandleni ugqokile amagilovisi alombala omhlophe wagqoka lemask eceleni kwakhe kuletafula ekhanya ingeyesigodo.

Umduli okhanyayo oyakhwe ngezitina kukhona abantu abathathu abamileyo omunye ukhanya engumntwana omunye ngowesilisa omunye ngowesifazana abagqoke okulombala ofananayo phezulu bebambe umntwana lowu omileyo.

Imota elombala omhlophe emileyo ebhaliweyo, eceleni kukhona abantu abahleziyo ezitulweni ezilombala omhlophe phansi kulotshani obuluhlaza, kukhona njalo abantu abamileyo phambi kwemota.

Abantu bezempilakahle bavakatshele esigabeni. Bagqoke amajazi alombala omhlophe. Abantu babuyile ngobunengi. Kukhona abanye abamileyo abalinde ukwelatshwa. Abanye bahlezi.

Abantu ababili abakhanya bebambe umntwana. Bonke bagqoke okuluhlaza okwesibhakabhaka phezulu. Umntwana umile. Ngemuva kukhona umduli oyakhwe ngezitina, kukhona njalo ifasiteli elikhanyayo.

Esibhedlela ungangena phakathi kukhona indlu lapho okugcinwa khona imitshina eminengi etshiyeneyo kupendiwe ngependa elombala omhlophe ukhona njalo umbheda okulala khona isigulane nxa besihlola.

Esibhedlela kukhona imitshina abahlola ngayo abantu abagulayo, udokotela. Umtshina leyi iyabe ilamavili okutshengisela ukhuthi umuntu uyayifuqa, njalo ilombala omhlophe lomnyama.

Esibhedlela kukhona umbheda olamavili, njalo bayalalisa isigulane phezulu kubesekubuya umuntu ezofuqa umbheda lowu. Uyahamba ngoba ulamavili phansi.

Esibhedlela odokotela bayasebenzisa amathulusi amanengi atshiyeneyo ikakhulu nxa behlinza abantu ngemuva kokusebenzisa amathuluzi lawa ikhona imithi abagezisa ngayo amathuluzi lawa.

esibhedlela odokotela bayasebenzisa amathulusi amanengi njalo amathulusi lawa alendawo lapho agcinwa khona bengaqeda ukuwasebenzisa bayawagezisa esibhedlela

Umtshina osetshenziswa ngabo dokotela esibhedlela, umtshina lowo ulombala omhlophe njalo ubhaliwe ama nombolo eceleni kukhona umbala omnyama okubhalwe ngamabala amhlophe.

Ama tools akhona phansi okukhanya ukuthi asetshenziswa ngodokotela nxa bekhipha abantu abahamba esibhedlela bebulawa ngamazinyo kukhona ama tools odokotela abawabesenzisayo

Umtshina osetshenziswa ngudokotela esibhedlela. Umtshina lowu ulombala omnyama njalo ukhanya ulayithiwe okutshengisela ukuthi ukusetshenziswa, ubhalwe ngamabala amhlophe.

Umtshina omkhulu osetshenziswa ngabodokotela labomongikazi esibhedlela. Umtshina lo ukhanya ulamavili , okutshengisela ukuthi umuntu uyawufuqa, njalo ulombala omnyama lomhlophe.

Amathulusi amanengi atshiyeneyo asetshenziswa ngodokotela esibhedlela nxa behlinza umuntu. Ngemva kokubana odokotela besebenzise amathulusi lawa, amathulusi lawa alaemithi ageziswa ngayo ephinde bewabeke kuhle.

Abantu bayambonga uHulumende. UHulumende uthenge imitshina eminengi wayifaka ezibhedlela ezitshiyeneyo. Odokotela abasathwali nzima, sebehlola abantu abagulayo besebenzisa imitshina leyi.

Kukhona imithi enathwa ngabantwana abancane nxa beyabe begula. Imithi le isikhathi esinengi uhle ubone ngamambodlela kumbe amabhokisi. Kuyabe kufanekisiwe abantwana njalo umuthi lowu uyabe ubhaliwe.

Imbodlela ekhanya ukuthi ingabe ilomuthi phakathi inamathiselwe iphetshana elilombala omhlophe kanye lobomvu. Imbodlela leyi ibhaliwe ngamabala abomvu, kwezinye indawo ibhalwe ngamabala amnyama.

Imbodlela yomuthi ekhanya ukuthi ingabe ilomuthi phakathi. Ibhaliwe ngamabala amhlophe njalo kukhanya kubhalwe ibizo lomuthi lowu. Imbodlela ilesivalo esilombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Amabhokisi agadeneyo, amabhokisi lawa alombala omhlophe abhaliwe ngamabala amnyama, eceleni kulesandla esikhanya sibambe imbhodlela eyinye imbhodlela encane iphansi.

Amabhokisi amanengi atshiyeneyo, amanye amabhokisi alomfanekisi welihlo, okukhanya ukuthi umuthi ophakathi lapha ungabe uselapha umuntu olamehlo abuhlungu.

Imbodlela ekhanya ukuthi ilomuthi phakathi. Imbodlela leyi ilesivalo esilombala omhlophe, inamathiselwe iphetshana elilombala omhlophe. Imbodlela leyi ikhanya ibhaliwe okutshengisela ukuthi ibhalwe ibizo lomuthi ophakathi.

Igabha elilombala omhlophe elincane. Lilesivalo esimhlophe phezulu njalo igabha leli likhanya libhaliwe. Liyabe libhaliwe ibizo lomuthi ophakathi lemilayezo yokuthi usebenza njani umuthi lo ukuze abantu bengaphambanisi.

Umntwana ogulayo angahamba esibhhedlela odokotela bayafika bemnike umuthi nxa bengamphanga bayambhalela umuthi uhambe ekhemesi eyethenga kukhona imiti enathwa ngabantwana abancane yokukwehlela.

Ibhokisi elilombala omhlophe lomunye umbala oluhlaza lomunye oluhlaza okwesibhakabhaka ibhokisi leli libhaliwe ngamabala amnyama kwezinye indawo kwezinye indawo libhalwe ngamabala aluhlaza

Ibhokisi elilombala omhlophe kwezinye indawo lilombala oluhlaza. Libhalwe ngamabala amnyama kwezinye indawo ngamhlophe. Eceleni kwebhokisi kukhona amaphilisi alombala olithanga.

ibhokisi elilombala omhlophe libhaliwe ngamabala amnyama njalo eceleni kukhona amaphilisi amaphilisi lawa akhanya elombala olithanga kanye lobomvu

Amabhokisi amanengi alembala etshiyeneyo amanye abhaliwe ngoku mnyama, amanye abhaliwe ngoku bomvu. Okutshengisela ukuthi yimithi eyehlukeneyo ephakathi lapha engabe iselapha imkhuhlane etshiyeneyo.

Igabha elilombala omhlophe elibhaliweyo ngamabala, eceleni kukhona amaphilisi akhanya emanengi , amaphilisi lawa alombala olithanga kwezinye indawo alombala omhlophe okukhanya ukuthi engabe elapha ubuhlungu abantu abayabe bebuzwa emzimbeni

Amabhokisi amanengi ahlangene lamagabha kukhanya ukuthi ngawasesibhedlela kumbe ekhemisi lapho okuthengiswa khona imithi eminengi etshiyeneyo njalo kuyabe kulamaphilisi emabhokisini lawa kumbe kulemithi. Konke kuyaqeda ubuhlungu emzimbeni nxa ugula.

Amabhokisi amabili alombala omhlophe abhalwe ngamabala amnyama. Eceleni phansi kukhona amaphilisi. Amaphilisi la alombala omhlophe okukhanya ukuthi ayaqeda ubuhlungu emzimbeni yabantu.

Ibhokisi lomuthi elibhalwe ngamabala amhlophe, eceleni kukhona imbodlela ekhanya ukuthi ilomuthi. Inamathiselwe iphepha, iphepha leli libhaliwe njalo ibhodlela leyi ilesivalo esibomvu

Amaphilisi amanengi alombala olithanga. Amaphilisi lawa engabe eselapha eminye imikhuhlane emzimbeni yabantu. Amaphilisi ayatshiyanana akhona amaphilisi alombala omhlophe amanye oluhlaza kuya ngokuthi esibhedlela odokotela bayabe bekubhalele waphi amaphilisi.

Imbodlela ekhanya ukuthi ingaba lomuthi phakathi. Kukhona iphetshana elibhaliweyo, libhalwe ngamabala amhlophe. Kwezinye indawo ngamabala aluhlaza, phansi eceleni ebhodleleni kukhona amahlamvu aluhlaza.

Igabha elilombala omhlophe .Igabha leli libhaliwe ngamabala abomvu kwezinye indawo kwezinye indawo libhalwe ngamabala amnyama. Eceleni kwegabha kukhona amaphilisi amhlophe igabha lilesivalo esimhlophe.

Ibhokisi elilombala oluhlaza elilomfanekiso womuntu libhaliwe ngamabala amhlophe kwezinye indawo. Eceleni kukhona imbodlela elesivalo esimhlophe layo ibhalwe ngamabala amhlophe.

Ibhokisi elilombala omhlophe ibhokisi leli libhaliwe ngamabala amnyama phezulu kwebhokisi kuletshubhu enkulu emhlophe ebhaliweyo layo elesivalo esimhlophe.

Umuntu nxa ebulawa likhanda kumbe egula eminye imikhuhlane etshiyeneyo. Uyahamba esibhedlela odokotela bayafika bamnike amaphilisi omkhulane wonalowo owugulayo. Amanye amaphilisi alombala amhlophe amanye njalo alombala olithanga.

Kumfanekiso okhanya ulebhokisi elilombala omhlophe kanye lokubomvu, njalo libhaliwe ngamabala amhlophe kwezinye indawo libhaliwe ngamabala amnyama. Ibhokisi leli lilomfanekiso, eceleni kukhona imbhodlela.

Imbodlela yomuthi, imbodlela leyi ilesivalo esilombala omhlophe. Kunamthiselwe iphepha. Iphepha leli libhaliwe ngamabala amnyama. Kwezinye izikhathi kuyabe kubhalwe ukuthi umuthi ophakathi usetshenziswa njani ukuze umuntu angaphambabisi

Ibhokisi elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama, ibhokisi leli lilomfanekiso wezinyamazana okutshengisela ukuthi umuthi ophakathi ungabe uselapha izinyamazana.

Amabhokisi amabili amhlophe. Amabhokisi lawa abhaliwe ngokumnyama, eceleni kukhona amambhodlela amancane amabili. Amambhodlela lawa avaliwe lawo njalo alezivalo ezingafananiyo.

Ibhokisi elilombala olithanga kanye lomhlophe libhaliwe ngamabala amnyama eceleni kwebhokisi kukhona imbodlela imbodlela leyi ilesivalo esimhlophe njalo inamathiselwe iphetshana libhaliwe iphetshana leli ngamabala amnyama.

Imbodlela ekhanya ilombala omhlophe, imbodlela le ikhanya ilamaphilisi phakathi ibhalwe njalo ngamabala amnyama, imbodlela le ilesivalo esimhlophe.

Ibhokisi elilombala omhlophe libhalwe ngamabala amnyama. Libhalwe umuthi kumbe ngamaphilisi ayabe ephakathi, lemilayezo yokuthi abantu bengaphambanisi nxa besebenzisa umuthi lowu.

Amaphilisi ayimihlobo eminengi etshiyeneyo kukhona amakhulu kukhona amancane kukhona njalo amaphilisi alombala omhlophe amanye alombala omnyama amanye alombala ayi pink

i tube elombala omhlophe loluhlaza okwesibhakabhaka ibhaliwe i tube leyi ngamabala amhlophe eyinye ibhalwe ngamabala amnyama okukhanya ukuthi kungaba ngumuthi wokugcoba ophakathi ikakhulu laba abaphuma amaqhubu kumbe izilonda emzimbeni

Umfanekiso olamagabha amabili. Amagabha lawa wonke alembala emhlophe kodwa elinye libhalwe ngamabala aluhlaza. Wonke amagabha lawa alezivalo ezimhlophe.

Abantu abahlala belunywa emzimbeni kumbe abaphuma amaqubu. Bayaxwayiswa ukubana bevakatshela odokotela. Odokotela bayafika bebabhalele amafutha okumele bewagcobe ayabe esigabheni elimhlophe ebhalwe ngamabala aluhlaza.

Ibhokisi elilombala obomvu, libhaliwe ngamabala amhlophe kwezinye indawo. Kwezinye indawo njalo libhaliwe ngamabala alithanga. Eceleni kukhona imbodlela elesivalo esimhlophe, layo ibhaliwe ngamabala amhlophe kanye lalithanga.

Igamba elilombala omhlophe ,igabha leli lilesivalo esiluhlaza okwesibhakabhaka libhaliwe ngamabala amhlophe kwezinye indawo , kwezinye indawo libhaliwe ngamabala aluhlaza , eceleni kwegabha kukhona amahlamvu aluhlaza akhanyayo.

Amaphilisi akhanya elombala oyipink amaphilisi lawa engabe eselapha eminye imikhuhlane emzimbeni amaphilisi ayimihlobo eminengi etshiyeneyo kukhona amanye njalo aluhlaza amanje njalo amhlophe

Igabha lilombala omhlophe elilesivalo esimhlophe. Libhaliwe ngamabala amhlophe njalo eceleni kukhona ibhokisi elikhanya lilomfanekiso. Libhaliwe lalo ngamabala amhlophe kwezinye indawo.

Ibhokisi elomuthi elibhalwe ngamabala abomvu njalo ibhokisi leli lilomfanekiso womntwana eceleni kukhona imbodlela yomuthi elesivalo esimhlophe ebhaliweyo layo kukhanya ngumuthi onathwa ngabantwana.

Umfanekiso olebhokisi elilombala omhlophe ibhokisi lelo libhaliwe ngamabala amnyama kwezinye indawo ngamabala abomvu eceleni kwebhokisi kukhona amaphilisi akhanyayo kutshengisela ukuthi engabe eqeda izinhlunguemzimbenu yabantu

Ibhokisi elikhanya ukuthi ngelamaphilisi elibhaliweyo ngamabala amhlophe kwezinye indawo ngamabala amnyama. Eceleni kukhona amaphilisi alombala omhlophe. Amaphilisi ayatshiyana kukhona amanye amakhulu amanye njalo ayabe elombala olithanga kumbe oluhlaza.

Ibhokisi elilombala olithanga elikhanya kwezinye indawo libhaliwe ngamabala amnyama eceleni kwebhokisi kukhona imbodlela, imbodlela leyi ilesivalo esimhlophe.

minengi imithi enathwa ngabantu nxa bekhwehlela kukhona imithi elathwa ngabantwana abancane nxa umntwana egula ekhemisi ngeke bekunike umuthi wabantu abadala bayakunika umuthi wabantwana

Imbodlela ekhanya ukuthi ilomuthi phakathi ilesivalo esilombala oluhlaza okwesibhakabhaka njalo imbodlela leyi ibhaliwe okutshengisela ukuthi ngumuthi wokukhwehlela abantu abakhwehlelayo bayanatha umuthi lowu lebizo lomuthi libhaliwe embodleleni leyi.

Imbodlela, imbodlela leyi inamathiselwe yiphetshana elimhlophe njalo imbodlela leyi ibhaliwe ilesivalo esimhlophe okukhanya ukuthi lokhu okuphakathi kungaba ngumuthi olapha abantu abagulayo.

Phezulu kwetafula kukhona ibhokisi elilombala omhlophe ibhokisi leli libhaliwe ngamabala amnyama eceleni kukhona amambodlela amabili kukhona njalo lamaphepha akhanyayo phezu kwetafula.

igabha elilombala ala olithanga igabha leli kukhanya ligcwele amaphilisi amanengi phakathi amaphilisi lawa alompala omhlophe njalo engabe eqeda ubuhlungu emzimbeni womuntu ogulayo

Amabhokisi alombala omhlophe, abhaliwe ngamabala amnyama, kwezinye indawo abhalwe ngamabala amhlophe, eceleni kukhona amambhodlela amabili, amambhodlela lawo alombala omhlophe wonke, kanye lezivalo ezimhlophe.

Amagabha amathathu, amagabha lawa wonke alombala omhlophe njalo abhalwe izinto ezitshiyeneyo okutshengisela ukuthi izinto eziphakathi ziyehlukene. Elinye igabha lilesivalo esiluhlaza, elinye njalo lilesivalo esimhlophe.

Imbhodlela ekhanya ukuthi ilomuthi omnyama phakathi imbhodlela leyi ilesivalo esimhlophe ibhaliwe ngamabala amnyama eceleni kukhona ibhokisi elilombala omhlophe elibhalwe ngamabala amnyama kwezinye indawo

Ibhokisi elilembala eminengi etshiyeneyo. lbhokisi leli libhaliwe ngamabala amhlophe kwezinye indawo ngabomvu. Eceleni kwebhokisi kukhona amaphilisi alombala omhlophe okukhanya ukuthi ngawokuqeda ubuhlungu emzimbeni wabantu abagulayo

Ikhabothi elombala omhlophe, ilamashelifu amanengi. Phakathi kwamashelufu kukhonaa amabhokisi akhanya ukuthi agcwele imithi. Njalo kulesandla esikhanya sibamba ibhokisi.

Abantu abanengi abahleziyo abesilisa labe sifazana kukhona njalo abantwana kuleyindawo kukhona omama abakhanya bethwele abantwana kukhona omama abakhanya bethwele abantwana okutshengisela ukuthi balindele ukubona odokotela behlole imkhuhlane etshiyeneyo

Umntwana omncane oleleyo. Umntwana lowu ukhanya enqunu kukhona abantu bezempilakahle eceleni kwakhe abakhanya begqoke amagilovisi ezandleni. Bagqoke amagilovisi alombala omhlophe.

Umntwana okhanya ebhabhule omunye Umntwana ,umntwana lo kumele ukuthi nga uyadlala labanye abamntwana esenza imidlalo etshiyeneyo kodwa kukhanya ebhabhule omunye Umntwana okutshengisela ukuthi engabe ehlukunyezwa.

Abantu abanengi abahlezi phansi abesilisa Kanye labesifazana kukhona njalo abamileyo kulomama othwele umntwana umama uqhiyile ekhanda umile

Abantwana ababili abahleziyo. Abantwana laba emakhanda babafake ama tube abancedisa ukuthi bephefumule. Omunye njalo ukhanya ebhanditshe isandla ngebhanditshi emhlophe. Kukhona amabhaluni amabili.

Abazempilakahle bayakhuthaza abantu ukuthi begeze bezandla isikhathi esinengi. Bengasebenzisa isepa. Nxa ungelayo sepa uyakwanisa ukusebenzisa umlotha. Kuqakathekile ukugeza izandla loba uqeda ukudla loba ungakadli kumele ugeze izandla.

Abantwana bakhanya bezimele egangeni bagqoke impahla ezifananayo. Phakathi kwabantwana kukhona owesifazane ogqoke into emhlophe kukhanya ukuthi uxoxa labantwana. Kukhona isihlahla eduzane.

Abantu abahleziyo abanye bamile kukhona udokotela phakathi kwabantu laba udokotela ufake ithulusi yakhe endlebeni eyinye wafaka esifubeni somntwana elalela ukuthi inhliziyo yomntwana ingabe itshaya kuhle

Umama uhlezi uthwele umntwana, umntwana lowu kukhanya engagqokanga ,eceleni kukhona owesilisa ogqoke ijazi elimhlophe wafaka ithulusi yakhe endlebeni esinye isandla kukhanya uthwele usiba okukhanya ukuthi uyabhala esinye isandla wasifaka ebeleni lomtwana .

Abantwana abanye bagqoke amayembe alombala olithanga. Abanye phansi bagqoke amabhulugwe aluhlaza. Kukhona njalo abangemuva abakhanyayo abagqoke izikipa ezilombala obomvu Kukhanya egcwele emagcekeni okutshengisela ukuthi bayadlala.

Owesifazana omileyo ugqoke kuhle emehlweni ugqoke amagogorosi ngemuva kwakhe kukhona okubhaliweyo okubhalwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka kubhalwe unicef.

Kuthiwa umama esibhedlela ubethe umntwana inyanga zingakakwani. Odokotela bathe umama bazamgcina okwesikhathi eside bevuka nsukuzonke behlola umntwana

Abantwana besikolo abahleziyo kukhona itafula phambi kwabo. Phezu kwetafula kukhona amabhuku avuliweyo okukhanya ukuthi bayazibalela abantwana, ngemuva kukhona umduli okhanyayo.

Umama ohleziyo phambi kwakhe kukhona umntwana ohleziyo umntwana ubukeka ehlanzekile njalo ehlekelela umama ukhangele umntwana wakhe ubukeka ejabulile

Umuntu okhamisileyo ogqoke iyembe emhlophe lebhurungwe eliluhlaza eceleni kwakhe kukhona udokotela ogqoke ijazi elimhlophe wagqoka amagilovisi ezandleni zakhe kukhanya ebambe umfana lowu ngesandla esinye ekhanda esinye isandla ekhanya ukuthi uyahlola njengoba ekhamisile

Umuntu ohleziyo esitulweni egqoke okumhlophe phezulu phambi kwakhe kukhona ilephuthophu okukhanya eyisebenzisa kukhona njalo eceleni izinto ezitshiyetshiyeneyo okukhanya ukuthi uyazisebenzisa.

Ukhona umtshina ohlola abantu iBp, omongikazi ungafika esibhedlela ugula bayaqala bakuhlole umkhuhlane weBP besebenzisa umtshina wonalowu, njalo kukhona itafula phazulu kwetafula kukhona amaphepha amhlophe akhanyayo.

Esibhedlela kukhona imitshina emkhulu. Bayathatha abantu abagulayo bebafake phakathi ikakhulu nxa bebahlola amaphapho kumbe izinso. Kukhona omongikazi labodokotela abayabe befaka isigulane kulowomtshina begqoke impahla ezimhlophe.

Umntwana ohleziyo eceleni kwakhe kukhona owesifazana omileyo ngemuva kukhona umuntu ohleziyo ogqoke ibhatshi elimhlophe ekhanya evule umntwana isikipa. Kukhona ithuluzi oyifake endlebeni, eyinye ufake umntwana ngemuva .

Abesifazana ababili abagqoke impahla ezimhlophe okutshengisela ukuthi basebenze esibhedlela babambisane ibhuku elivuliweyo elilamaphepha amhlophe phakathi njalo kukhanya bebobotheka.

Abantu besibhedlela abanengi abamileyo bagqoke impahla eziluhlaza njalo bagqokile ama"mask' okutshengisela ukuthi bayazivikela emikhuhlaneni. Ezandleni bagqokile amagilovisi.

Abantu ababili abakhanya bekhangele emtshineni ezandleni zabo bagqoke amagilovisi alombala omhlophe omunye ugqoke ingowane elombala omnyama ekhanda njalo kukhanya begqoke impahla zokuzivikela ukuthi bengatholi imkhuhlane.

Umama uhlezi phansi, uqhiyile ikhanda lakhe, phambili kukhona umongikazi, ugqoke ijazi elimhlophe lamagogorosi, ekhanya ebambe umtshina ezandleni ehlola umama ilihlo.

umuntu wesilisa ohlezi embhedeni eceleni kwakhe kume umuntu ogqoke impahla ezimhlophe okukhanya ukuthi engaba ngudokotela ekhanya ehlola owesilisa ohleziyo umkhuhlane webhiphi

Umuntu olele ekhanya ekhamisile. Eceleni kwakhe kukhona umongikazi ogqoke eziluhlaza ezandleni ugqoke amagilovisi, wagqoka le"mask" ekhanya ehlola umuntu lowu emlonyeni.

Abantu abahleziyo abagqoke okufananayo okuluhlaza okwesibhakabhaka phezulu eceleni kukhona umduli ongaplastwanga uyakhwe ngezitina ezibomvu phambili kwabantu kukhona itafula kukhona amabhokisi alombala olithanga etafuleni

Ekhemisi kukhona imithi othi ungahamba abakuthengiseli bayabe befuna incwadi eyabe ivela kudokotela. Njalo kukhona eminye imithi abakuthengisela yona ngaphandle kwencwadi kadokotela.

Abantu bayaxwayiswa ukuthi nxa besiyathenga umuthi bezihambele emakhemisi kuthengiswa imithi ngokusemthethweni bengathengi ebantwini abahamba bethengisa imithi emgwaqeni.

Amabhokisi amanengi atshiyeneyo okukhanya ukuthi alemithi etshiyeneyo ephakathi njalo kukhona isandla esikhanya sibamba ibhokisi, kungaba sekhemisi lapho okuthengiswa khona imithi eminengi etshiyeneyo.

Kugcwele amabhokisi atshiyeneyo lapha. Kukhanya ukuthi bathengiswa imithi kumbe amaphilisi ehlukeneyo. Kukhona njalo ikhabothi elombala omhlophe, loluhlaza.

E khemisi kuthengiswa izinto ezinengi, kukhona amabhokisi akhanya ukuthi alamaphilisi kanye lemithi, kukhona njalo uchago oluthathwa ngabantwana abancane.

Ikhabothi elombala omhlophe kanye loluhlaza ikhanya ilamabhokisi abekiweyo okutshengisela ukuthi engabe elamaphilisi kumbe engabe elemithi yokulapha imikhuhlane etshiyeneyo ebantwini.

Imota emileyo phambili kwesakhiwo lapho okuthengiswa khona amaphilisi ekilinikhi. Kukhona umduli obhaliweyo phezulu ubhalwe ngamabala aluhlaza kukhanya ukuthi kubhalwe ibizo lale indawo

Amabhokisi abhaliweyo. Amanye abhalwe ngamabala amnyama, amanye njalo abhalwe ngamabala okumhlophe amanye ngokubomvu. Amabhokisi lawa atshiyene okukhanya ukuthi engabe elamaphilisi ahlukeneyo phakathi.

Ekhemisi kukhona ikhabothi elombala omhlophe loluhlaza. Ikhanya ibekwe amabhokisi. Amabhokisi lawa manengi njalo awafanani okutshengisela ukuthi izinto eziphakathi zitshiyene, kukhona lezinye izinto abazithengisayo

Ekhemisi kuhlala kuvuliwe umnyango ukuthi abantu bengene bezothenga amaphilisi njalo isakhiwo sabo phezulu siyabe sibhaliwe ngamabala aluhlaza sibhalwe ibizo lendawo leyi ukuze abantu ababuya bedinga bengathwali nzima.

Emadolobheni zinengi indawo ezithengisa imithi njalo kulezakhiwo ezinengi eziyabe zigcwele, kuyabekukhona njalo izimota eziyabe zimile labantu abagade umdududu.

Ekhemisi ungangena phakathi kukhona ikhabothi elombala omhlophe kanye loluhlaza .Kukhona amabhokisi ayabe ebekiwe okutshengisela ukuthi alemithi phakathi njalo abantu bayabuya bezothenga kuleyi indawo abanye befuna amaphilisi .Babuya befuna izinto ezehlukeneyo.

Ekhemesi kuthengiswa izinto ezinengi ezigoqela amaphilisi, kubelemithi eyokukhwehlela lezinye izinto ezitshiyeneyo njalo into zabo zisemthethweni. Abantu bayaxwayiswa ukuba beyethenga ekhemesi nxa bebhalelwe ngudokotela esibhedlela amaphilisi loba imithi.

Ikhemisi lapho ukuthengiswa khona imithi ungangena phakathi kukhona isihlahla esikhulu esilamahlamvu kukhona njalo utshani ubuluhlaza phansi kanye lezinye izihlahla ezihlanyeliweyo ezicecisa indawo leyi ukuthi ibenhle

Ekhemisi kuthengiswa imithi lamaphilisi lokunye okunengi okutshiyeneyo sungathola lochago olunathwa ngabantwana abancane kuyabe kubekiwe phakathi kwekhaboti elombala omhlophe kanye loluhlaza

amagabha amathathu amabili alezivao ezibomvu wonke elinye lilesivalo esilombala oluhlaza amagabha lawa akhanya ebhaliwe wonke okutshengisela ukuthi kungaba libizo lomuthi ophakathi lendlela okumele abantu basebenzise ngawo umuthi ukuze bengaphambanisi

Umnyango wekhemisi ilombala omhlophe uvuliwe okutshengisela ukuthi abantu bayangena lapha besiyathenga izinto ezitshiyeneyo ngoba bathengisa izinto ezinengi okugoqela amaphilisi Kanye lemithi

Indawo ezinengi lapho okuthengiswa khona imithi lamaphilisi zandiswe ukubhalwa phezulu nxa ziyabe zingela bhakane elibhaliweyo. Kuyabe kubhalwe ibizo lendawo ukuze abantu bengalahleki nxa bedinga indawo.

Ngemuva kokubana odokotela esibhedlela bekubhalele incwadi ukuthi uyethenga amaphilisi. Abantu abanengi bayahamba emakhemisi. Yikho lapho othola khona izinto ezinengi abazithengisayo ezigoqela amaphilisi kanye lemithi.

Ekhemisi kutsengiswa izinto ezinengi kukhona amagabha ayabe elochago lwabantwana kukhona njalo imithi eyabe isemabhokisini kanye lamaphilisi ayabe esemabhokisini zinengi izinto ezithengiswa lapha.

Amabhokisi atshiyeneyo. Amabhokisi lawa kukhanya ukuthi kungaba ngamaphilisi kumbe imithi etshiyeneyo, aphakathi. Amanye alombala olithanga, amanye alombala omhlophe lokubomvu, njalo amanye abhaliwe ngokubomvu, amanye abhalwe ngokumnyama.

Ekhemisi kulekhabothi elombala omhlophe kanye loluhlaza njalo kukhona amabhokisi akhanya ukuthi engabe elemithi phakathi .Amabhokisi lawa alembala etshiyeneyo njalo abhalwe atshiyana.

indawo ezinengi ezithengisa amaphilisi zandise ukuba lamabhakane amabhakane lawa ayabe ebhaliwe ibizo lendawo besenzela abantu ababuya bedinga indawo ukuthi bengathwali nzima

Amabhokisi amanengi alombala otshiyeneyo okutshengisela ukuthi izinto eziphakathi zitshiyene njalo amanye abhaliwe ngamabala amhlophe amabhokisi lawa akhanya ukuthi engabe elamaphilisi phakathi kumbe imithi.

Ekhemesi laapho okuthengiswa khona amaphilisi, kulesakhiwo esipendiweyo phezulu emdulwini kukhona okubhalwe khona ibizo lale ikhemisi ukuze abantu bengalahleki nxa bedinga indawo leyi.

Abantu abahleziyo abezempilakahle. Phezulu kwetafula kukhona amaphetshana amhlophe. Omunye ukhanya ebhala. Omunye umile ngemuva. Kukhona ohleziyo ogqoke isikipa esilombala omhlophe.

Abantu abakhanya bemile emagcekeni esibhedlela. Kulotshani obuluhlaza phansi, kukhona njalo amatshe. Kukhona abanye abagqoke amajazi amhlophe, abami duzane lezihlahla, kukhona njalo abanye abami phambili.

Abantu abamileyo abesilisa kanye labesifazana kukhanya ukuthi kukhona abakukhangeleyo kukhona njalo abanye ezandleni abathwele umakhala ekhukhwini omunye uthwele isigubhu samanzi.

Abantu abakhanya bemile abanengi abesilisa kanye labesifazana. Ngemuva kwabo kukhona izihlahla ezinkulu ezilamahlamvu aluhlaza njalo kukhona lamathenti afakiweyo kuleyindawo alombala omhlophe amanye alombala olithanga.

Abantwana besikolo abanengi abahlezi phansi babukele abantu abakhanya bedlala abantu laba bagqoke impahla eziluhlaza abantu abahleziyo abanye bagqoke okulithanga.

Owesifazane omileyo ogqoke isiketi phezulu, ugqoke okulombala omnyama wasefaka iyembe elombala olithanga. Emuva kwakhe kukhona amabala abhalwe ngokumhlophe.

Abantu abahlezi phansi. Ukhona ogqoke okumhlophe. Ngemuva kubhaliwe ngamabala amnyama. Njalo kukhanya bebanengi kule indawo. Okukhanya ukuthi bayaxoxisana ngomkhuhlane ovelileyo esigabeni. Osuhluphe abantu. Ukuthi bangaba siza njani abantu?

Abantu abakhanya ukuthi bahlanyela izihlahla kukhona abantu abanengi abamileyo lapha abesilisa kanye labesifazana okukhanya bekhangele ukuthi abantu bahlanyela njani izihlahla ngemuva kulezakhiwo ezikhanyayo kanye lezihlahla.

Abantu abamileyo kukhona bantu bezempilakahle phakathi lapha kukhona njalo owesifazana ogqoke I mask kukhona unkazana ohleziyo phansi kukhanya bemhlola I BP phezukwetafula kulomtshina we BP

Abantwana kukhanya sebejabulile kukhanya baqeda ukudlala ibhola baphakamise amaphetshana emoyeni abawabambe ngezandla njalo ngemuva kwabo kukhona abantwana abancane abamileyo ababukeleyo kukhona lezihlahla ezinkulu ezikhanyayo.

Abantu abanengi abahleziyo abanye njalo kukhanya bemile. Bame endaweni elotshani obuluhlaza phansi. Kukhona abantu bezempilakahle lapha okukhanya ukuthi bavakatshele uzulu kukhona abazokuxoxisana lezakhamizi

Abantu abahlezi ezitulweni. Izitulo lezi zilombala oluhlaza njalo kukhona ezinye izitulo ezingela bantu. Abanye bagqoke okumhlophe phezulu, ngemuva kukhona umuntu omileyo ogqoke okumhlophe.

Abantu abamileyo abanengi kukhona njalo abantwana abamileyo kuleyindawo abanengi labo kukhona abantu abagqoke izikipa ezimhlophe okukhanya ukuthi ngabantu bezempilakahle ngemuva kwabo kukhanya izihlahla eziluhlaza ezinengi ezikhanyayo

Abantu abakhanya belayinile ukuthi balinde ukulatshwa. Kukhona ababili abagqoke amabhatshi amhlophe, okukhanya ukuthi ngabantu bezempilakahle. Kulomama ohleziyo phansi, kukhanya bemhlola i BP.

Abantu abanengi bahlezi phansi abesilisa kanye labesifazana kukhona njalo abanye abamileyo ngemuva kwabo kukhona izihlahla ezinkulu eziluhlaza phambi kwabo kukhona owesilisa omileyo.

Abantu bahlezi banengi babukele umdlalo oyenziwa lapha. Kukhona abantu okukhanya bedlala ibhola kule indawo. Bagqoke impahla ezifananayo ezilombala oluhlaza.

Abantu abahleziyo kukhona abantu abezempilakahle phakathi lapha bahlezi ezitulweni ezimhlophe abanye bamile ngokunjalo ukhona ogqoke ibhatshi elombala omhlophe ekhanya ebambe ophambi kwakhe isandla.

Abantu abahlezi phezu kwezitulo ezilombala omhlophe zikhona njalo ezinye izitulo ezingahlalwanga ngabantu kukhona njalo abanye abamileyo abantu laba bahlezi phakathi kwetende kukhona abantu bezempilakahle phakathi lapha.

Owesilisa ogqoke ikepesi ekhanda ikepesi elombala omnyama ubukeka ejabulile uyahlekelela uveze amazinyo amhlophe phandle okutshengisela ukuthi uthokozile lumuntu.

Abantu bezempilakahle namuhla. Bebevakatshele esigabeni. Behamba bexoxisana labantu besilisa kanye labesifazana bekhuluma ukuthi abantu kumele bezivikele njani nxa besiyemacansini ukuze bengathelelani imikhuhlane eminengi etshiyeneyo.

Abantu abakhanya belele endaweni eluhlaza phansi njalo kukhanya bebobothela bonke bobabili owesilisa lowesifazana. Okukhanya ukuthi bajabulile, sokungaba yindoda lomfazi beziphumulela belele.

Kulezi insuku zinengi indlela omama abazivikela ngazo ukuthi bengazithwali abanye bayahlaba amajekiseni okuthiwa ngamaDepo abanye bayanatha amapills omunye uyazikhethela ukuthi yena ufuna ukusebenzisa kuphi owakhona

Abantu abanengi abakhanya ukuthi basemkhankasweni. Bajabulile abantu laba, abesilisa kanye labesifazana. Ngemuva kwabo kukhona izakhiwo ezikhanyayo ezitshiyeneyo.

Abesilisa ababili abakhanya bekhiphe izikipa ,banqunu phezulu. Ngemuva kukhanya kulesihlahla. Eceleni kwesihlahla kulabantu abakhanya behlezi. Kukhona njalo izakhiwo ezikhanyayo.

Umama uphethe umntwana uhlezi embhedeni, kukhanya ekhangele umntanakhe. Eceleni kukhona njalo ogqoke ezimhlophe okukhanya ukuthi kungaba ngumongikazi, ekhanya edlalisa umntwana, embamba izihlathi.

Abantu abamileyo. Kukhona abathathu. Abagqoke izikipa ezifananayo phezulu ezilombala omhlophe njalo bagqoke lamamask alombala omhlophe. Phambi kwabo kukhona umuntu omileyo.

Abantu abamileyo kukhona njalo abantwana kule indawo kukhona umama othwele umntwana ekhanya eveze amazinyo uqhiyile ikhanda kukhona obambe ingulo yomntwana

Umuntu wesifazana ukhanya enatha amanzi. Ugaxe njalo ithawulo okukhanya ukuthi kungaba ngumuntu ovela gijima useginqile uzazihlikihla ngethawulo leyi. Kuqakathekile ukuthi enathe amanzi amanengi emzimbeni.

Umuntu obambe unyawo lwesigulani esilele phansi okutshengisela ukuthi engabe emuyelula elimele umuntu lowu ugqoke impahla zabantu abasebenza ezibhedlela njalo kulomduli opediweyo kulephetshana elinamathiselwe emdulwini elilemfanekiso.

Owesifazana ogqoke amatheki, uhlezi phansi ukhanya ebambe unyawo kutshengisela ukuthi uyazelula. Ugqoke ibhulugwe elilombala omnyama. Kuqakathekile ukuthi umuntu azivoxavoxe, ikakhulu abantu abathanda ukugijima kumbe abantu abathanda ukudlala ibhola.

Owesilisa ogqoke amathenesi amnyama alokumhlophe phezulu ugqoke isikipa esilombala omnyama ngaphansi ugqoke ibhulugwe elilombala omnyama njalo kukhanya esendaweni eluhlaza ekhanya ezivoxavoxa okutshengisela ukuthi kungaba ngumuntu odlala ibhola kumbe umuntu othanda ukugijima.

Owesilisa othwele isigubhu samanzi ekhanya enatha esandleni sakhe ugqoke inkombalanga elombala omnyama njalo ugqoke isikipa ubukeka engumuntu oqinileyo otshengisela ukuthi uyajima.

Umuntu wesilisa okhanya ehlezi phansi, ukutshengisela ukuthi engabe kade ugijima, njalo esandleni uthwele isigubhu samanzi okutshengisela ukuthi sediniwe ufuna ukunatha amanzi.

Umduli opendwe ngependa emhlophe phakathi lapha kukhona umtshina omkhulu . Umtshina lowu ulombala omhlophe njalo bayangenisa umuntu phakathi nxa bemhlola.

Abantu abayenza ezemidlalo kumbe abagijimayo kumele behlale bezivoxavoxa imizimba yabo ukuze ihlale iqinile njalo abantu laba abenza ezemidlalo abaphongubanjwa nje yimikhuhlane mahlayana.

Umuntu wesilisa ugqoke isikipa .Ukhanya ethwele isigubhu samanzi enatha .Kuqakathekile ukunatha amanzi . Umuntu ngelanga kumele enathe amanzi angaba yi 2 litres .Amanzi ayanceda emzimbeni .

Umuntu wesilisa okhanya ezivoxavoxa eziyelula umzimba ugqoke amateki amnyama alokumhlophe wagqoka lamasokisi alombala omhlophe njalo ugqoke isikipa esilombala omnyama

owesilisa ogqoke isikipa ubukeka eqinile okutshengisela ukuthi uyajima njalo uthwele sigubhu samanzi okutshengisela ukuthi ufuna ukunatha kuqakathekile ukuthi abantu benathe amanzi amanengi emzimbeni

Abantu bezempilakahle abahleziyo kukhona njalo abamileyo abesilisa labesifazana. Kuletafula phezu kwalo kulamalephuthophu okukhanya ukuthi bayawasebenzisa. Ebhokisini elilombala omhlophe yizigubhu zamanzi.

Esibhedlela odokotela bayasebenzisa imitshina eminengi etshiyeneyo nxa behlola izigulane ezibuya zigula. Ukhona njalo umtshina ohlola izigulane ukuthi umzimba utshisa okungakanani

Kugcwele izinto ezinengi ezisetshenziswa ngodokotela nxa beselapha izigulani. Kukhona lethukusi egaxwa ngudokotela entanyeni, kulesigubhu esimhlophe, kukhona umakhlekhuhkwini, kulezigelo njalo iulephetshana umuntu ekhanya ebambe usiba okutshengisela ukuthi uyabhala lezinye izinto ezinengi.

Egangeni kumila izinto ezinengi zikhona izihlahlakazana ezimila egangeni kukhona njalo izihlahla ezikhula zibe zinkulu. Konke lokhu kulomsebenzi wakho okuqakathekileyo yikuthi umuntu abekwazi ukuthi isihlahla esinje siyelapha umkhuhlane onje.

Kudala abantu babephila ngemithi yesintu abanengi babengahambi ezibhedlela ngoba izibhedlela zazikhatshana ngakho abantu babebona kungcono ukusebenzisa imithi yesintu nxa begula.

Egangeni kugcwele izihlahlakazana ezinengi. Ezinye zilamahlamvu amakhulu ezinye zilamahlamvu amancane . Zonke izihlahla ezisegangeni zilomsebenzi wazo ziyelapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu.

Izihlahlakaza ezimila egangeni, izihlahlakazana lezi zilusizo kakhulu . Abanye bayathatha amahlamvu,. Abanye bayathatha imphande. Behambe ngekhaya bayezelapha ngazo zonke izinto lezi.

Abantu bayahamba egangeni besiya thatha amahlamvu ezihlahla abanye njalo bayafika ngekhaya bewabilise benathe abanye njalo bayawafaka elangeni ewome bebe sebewagiga kube ngumuthi wempuphu.

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza esimile egangeni abantu bayabuya bethathe amahlamvu lawa abanye njalo bayabe befuna impande zezihlahla besiya zelapha imikhuhlane emakhaya

bantu abahlakaniphileyo sebehamba egangeni beyegebha impande zezihlahla ezitshiyeneyo bethathe lamahlamvu bebuye befike bekuwomise bebesebegiga kubeyimpuphu bekufake emaphepheni behambe edolobheni beyethengisa

egangeni sithola izihlahla ezinengi ezitshiyeneyo kukhona izihlahlakazana ezimila zibe zincane njalo ezinye izihlahla zikhula zibe zinkulu zonke izihlahla lezi ziloncedo empilweni zabantu ziyelapha imikhuhlane etshiyeneyo

Egangeni sithola izihlahla ezinengi, kukhona izihlahla ezilamahlamvu amakhulu aluhlaza. Zonke izihlahla ezisegangeni zilusizo kakhulu empilweni zabantu, abantu bayathatha izihlahla lezi besiya zelapha emakhaya.

Egangeni siyithola izihlahla ezinengi ezitshiyeneyo ezinye ziyabe zilameva abantu bayahamba besiyathatha ameva ezihlahla lezi nxa bayabe behlatshiwe enyaweni bezibangule ngawo njalo ezinye zilamahlamvu amakhulu. Izihlahla zonke lezi ziloncedo ezigcwele egangeni.

Amagabha amathathu, khanya ukuthi engabe elamaphilisi phakathi. Amagabha lawa ayehlukene, elinye libhalwe ngamabala abomvu. Wonke alezivalo ezimhlophe phezulu.

Egangeni sithola izihlahla ezinengi ezitshiyeneyo. Kukhona ezinye izihlahla ezithela izithelo ezidliwa ngabantu abahamba besiyazidinga egangeni. Izihlahla lezi zigoqela isihlahla somviyo, esomtshwankela, njalo izithelo lezi ziyenza umzimba uqine ungazidla.

Uluju luyanceda kakhulu ebantwini ababulawa yisifuba. Uluju lutholakala egangeni. Uluju luvela enyosini. Inyosi ziyayenza uluju abantu behambe beyeluthapha egangeni.

Emadolobheni zikhona indawo lapho okuthengiswa khona imithi yesintu. Abantu bayahamba besiya thenga imithi leyi. Kukhona abantu abayabe beyithengisa beyifake phakathi kwamambodlela eminye iyabe iphakathi kwamagabha.

Igabha elikhanya ukuthi ngelamaphilisi igabha leli lilombala omhlophe njalo libhaliwe ngamabala lilesivalo esimhlophe liyabe libhalwe ibizo lomuthi ophakathi kumbe kungaba ngamaphilisi.

Egangeni sithola izihlahla ezinengi ezitshiyeneyo. Ezinye ziyabe zilamaluba amhlophe njalo ezinye izihlahla ziyathela izithelo ezidliwayo. lzihlahla lezi zigoqela isihlahla somviyo, somtsvangela lezinye ezitshiyeneyo. Izithelo lezi ziyaqinisa umzimba nxa uzidla.

Abantu abanengi ekhaya bayahlanyela izihlahla zamapopo. Njalo abantu abanengi bayathanda ukudla ipopo. Abanye bayathatha intanga ezimnyama besiyzilapha ngazo.

Izihlahla zemvelo ziyelapha izihlahla zemvelo ziqakathekile empilweni yabantu yikho lapho esithola khona imithi yesintu etshiyeneyo siyithatha ezihlahleni lezi abanye bayathatha impande abanye bayathatha amaxolo.

Emadolobheni kulendawo lapho osokuthengiswa khona imithi yesintu. Imithi leyi bayabe beyifake emagabheni , amagabha akhona ayabe elezivalo ezilompala olithanga njalo eminye bayayifaka phakathi kwamabhodlela.

Abantu abakhanya besemasimini abanengi abanye bagqoke izikipa ezilombala omhlophe abanye bagqoke izikipa ezilombala oluhlaza kukhona isihlahla esikhulu.

Ingatsha zezihlahla ezilamahlamvu aluhlaza kukhona njalo imithi efakwe phakathi kwama ngcebethu imithi leyi itshiyene okutshengisela ukuthi ilapha imikhuhlane eyehlukeneyo emizimbeni yabantu.

Izigubhu ezintathu esinye silombala olithanga sibhaliwe esiseceleni silombala omhlophe sibhaliwe ngamabala abomvu njalo silesiciko esilombala obomvu.

Igabha lamaphilisi elilombala omhlophe. Lilesivalo esimhlophe likhanya libhalwe ngamabala abomvu kanye lamhlophe. Eceleni kukhona amaphilisi alombala omhlophe okutshengisela ukuthi engabe elapha ubuhlungu obuyabe busemzimbeni womuntu.

Igabha lamaphilisi elilombala omhlophe libhaliwe ngamabala amhlophe njalo libhaliwe lokuthi amaphilisi aphakathi mangaki, lebizo lamaphilisi. Lilesivalo esimhlophe.

Imithi yesintu ephezu kwecansi imithi leyi isemnganwini etshiyeneyo okutshengisela njalo ukuthi yimithi ehlukeneyo njalo elapha imikhuhlane etshiyeneyo kukhona njalo imithi iyizigodo ekhanya phansi.

Kungaba yiginger kungaba yi garlic kodwa iyelapha abantu ababulawa ngumkhuhlane wokukhwehlela abantu bayathatha beyisikelele bebesebebilisa banathe umsobho wayo bathi uyelapha umkhuhlane wokukhwehlela.

Egangeni sithola izihlahla ezinengi ezitshiyeneyo ezinye zilamahlamvu amakhulu aluhlaza njalo abantu bayahamba egangeni besiya dinga amahlamvu abanye njalo bayabe besiyadinga amaxolo ezihlahla.

Abantu abahlakaniphileyo , abakwazi ukudinga imali, bayahamba emakhaya beyegebha izihlahla beziwomise beyenze imithi yesintu bethathe imithi leyi beyifake phakathi kwamaphepha behambe edolobheni beyethengisa.

Umuntu ohleziyo ogqoke ibhatshi elilombala omhlophe ezandleni uthwele amapills kwesinye isindla ubambe ibhokisi kwelinye ibhokisi kulombala omhlophe libhalwe ngamabala aluhlaza amapills alombala omhlophe

Isihlahla esisegangeni isihlahla lesi silamahlamvu amakhulu aluhlaza kukhona isandla esikhanya sibambe ihlamvu okutshengisela ukuthi umuntu lowu uzothatha amahlamvu esihlahla lesi ufuna ukuyazekapha ngekhaya

Umfanekiso kufanekiswe izihlahla ezilamaluba alithanga njalo kukhona ezinye ezilamaluba amhlophe. Izihlahla zonke lezi ziloncedo empilweni zabantu. Ziyelapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo emzimbeni.

Isihlahla esilamahlamvu amakhulu aluhlaza . Silamaluba amhlophe njalo amahlamvu lawa aluncedo empilweni zabantu .Abanye bayabuya befuna impande zezihlahla abanye befuna amahlamvu besiyayenza imithi yesintu etshiyeneyo emakhaya .

Isihlahla esilamaluba amhlophe, ezinye njalo zibamalaluba amhlophe, esilamahlamvu amancane aluhlaza. Abantu bayabuya bequphune isihlahla lesi befuna impande zaso, siyelapha imikhuhlane.

Isihlahla esimila egangeni .Isihlahla lesi simile endaweni egcwele amatshe njalo silamahlamvu amakhulu aluhlaza. Isihlahla lesi sesingabe siselapha eminye imikhuhlane emzimbeni

Egangeni sithola izihlahla ezinengi ezithela izithelo ezitshiyeneyo ezinye izithelo ziyabe zibomvu ezinye njalo nxa zingakavuthwa ziyabe ziluhlaza. Izithelo lezi abantu bayahamba egangeni besiyazidinga bezithatha bezidla ziyelapha imikhuhlane ziyenza imizimba iqine.

egangeni sithola izihlahla ezinengi ezitshiyeneyo ezinye izihlahla zilezithelo ezidliwayo izihlahla lezi zigoqela izihlahla zomviyo kulezihlahla zomtshwankela abantu bayahamba egangeni besiyadinga izithelo lezi ungazidla umzimba wakho uyaqina

isihlahla esilamahlamvu amancane aluhlaza okukhanya ukuthi umuntu uvela gamula ingatsha zesihlahla lesi ebuya laso ngekhaya elanda ukuzozelapha esebenzisa amahlamvu lawa uyawabilisa ebesenatha umsobho

Isihlahlakazana esikhanya simila endaweni elamatshe amakhulu. Kumbe ngingathi amadwala. Abantu bayabuya bezothatha amahlamvu esihlahla lesi. Besiyazelapha ngekhaya, imikhuhlane etshiyeneyo.

Egangeni sithola izihlahla ezinengi. Kukhona izihlahla ezilamahlamvu amancane njalo kukhona ezilameva. Abantu abayabe behlatshiwe enyaweni bayathatha ameva lawa bezibangule aluncedo kakhulu empilweni zabantu.. Izihlahla lezi njalo ziyelapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo.

Egangeni sithola izihlahlakazana ezinengi ezitshiyeneyo. Kukhona njalo izihlahla ezikhula zibezinkulu kakhulu .Abantu abanengi abathengisa imithi yesintu bayithola egangeni ezihlahleni ezigcweleyo .

Abantu abazinyanga abayelapha abantu kumbe izangoma bayahamba egangeni besiya gebha imithi njalo abantu laba balesikhathi abahamba ngaso abanye bayahamba ilanga lingakaphumi abanye behambe ilanga selitshonile kukhona izihlahla ezihlonitshwayo nxa usiyazibamba.

Amahlamvu aluhlaza abantu bayabuya bezodinga amahlamvu lawa kumbe abanye bethathe amaxolo ezihlahla abanye njalo ngabathatha impande besiyazelapha ngekhaya izihlahla zemvelo zilusizo kakhulu empilweni zabantu.

Umfanekiso okhanya ulengiga lomgigo eceleni kukhona ama carrots kanye lamatomatisi lelemon ukudla lokhu Kuqakathekile emzimbeni yabantu.

Imithi yesintu siyithola ezihlahleni ezigcwele egangeni. Akulamali oyikhiphayo uyahamba uyezidingela izihlahla ubuye uyenze imithi yakho ngekhaya, abantu bathanda ukusebenzisa imithi leyi.

I garlic kumbe i ginger abantu bayayisikelele beyifake phakathi kwamanzi beyibilise beqede benathe umsobho bathi iyanceda emzimbeni ikakhulu emuntwini oyabe ekhwehlela.

Imithi eminengi ivela ezihlahleni ezigcwele egangeni. Abantu bayahamba besiyagebha izihlahla. Abanye ngabathatha impande, abanye ngabathatha amahlamvu, abanye ngabathatha amaxolo besiyayenza imithi.

Egangeni sithola izihlahla ezinengi ezitshiyeneyo ezinye zilamahlamvu amakhulu ezinye njalo zilamahlamvu amancane ezinye njalo ziyathela izithelo ezidliwa ngabantu izihlahla lezi zonke ziluncedo kakhulu empilweni zabantu.

Izihlahla ezisegangeni zilungcedo kakhulu ebantwini ikakhulu omama abasanda ukubeletha uyahamba egangeni ayedinga isihlahla athathe amaxolo awesihlahla leso esibuzwa kuthwa ngumganu zifake phakathi kwamanzi evuke ekuseni nsukuzonke ehlalela siyelapha iqolo

Izihlahla egangeni ezilamaluba amhlophe , eminye njalo ziyabe ezilamaluba alithanga , ezinye ezilamaluba abomvu , abantu ababili abakhanya behamba egangeni okutshengisela ukuthi bazodinga izihlahla befuna ukuyazelapha ngekhaya

Umfanekiso okhanya ulezihlahla ezitshiyeneyo kulesihlahla esikhulu abantu bayabuya bezoxoza amaxolo esihlahla lesi abanye njalo bayathatha amahlamvu ezihlahla besiyayenza imithi yesintu ngekhaya

Egangeni sithola izihlahla ezinengi izihlahla lezi zilusizo kakhulu empilweni zabantu yikho lapho esithola khona imithi yesintu etshiyeneyo umuntu engagula engela mali yokuya esibhedlela uyazinceda ngaleyi mithi nxa elayo endlini.

Izihlahla ezingcwele egangeni ziloncedo kakhulu empilweni zabantu abantu bayahamba besiyathatha amahlamvu abanye bethathe amaxolo bewafake phakathi kwamanzi bebesebenatha. Imithi yesintu eminye iyagingwa zibe yimpuphu.

Imithi yesintu iyatshiyana. Abanye bayayigiga ibe yimpuphu njalo kukhona eminye imithi eyabe iyizigodo. Imithi le iyabe iselapha imikhuhlane etshiyeneyo njalo abantu abanengi abayazi imithi kakhulu ngabantu abazinyanga kumbe izangoma.

Egangeni sithola izihlahla ezinengi, ezinye zilamahlamvu aluhlaza. Abanye bayabuya bethathe amaxolo ezihlahla abanye njalo bethathe amahlamvu alezo zihlahla besiya zelapha ngekhaya imikhuhlane etshiyeneyo.

Egangeni sithola izinto ezinengi kukhona utshani kukhona izihlahla njalo izihlahla ezigcwele egangeni zilusizo kakhulu empilweni zabantu yikho lapho esithatha khona imithi yesintu eminengi etshiyeneyo ezihlahleni

Umfanekiso kukhanya kulama carrots lethanga legilazi elikhanya lilolutho phakathi kuqakathekile ukuthi abantu bedle ukudla lokhu kuyenza umzimba uqine.

Abantu abanengi bathi imvukuzane ilatshwa ngemithi yesintu ukuze uphele du. Ungahamba esibhedlela odokotela bekunike amaphilisi iyalala okwaleso sikhathi kodwa ngemuva iyavuka. Ngakho kuqakathekile ukuthi abantu besebenzise imithi yesintu esiyithola egangeni.

Izandla esikhanya sibambe amahlamvu amancane aluhlaza tshoko ngaphansi kukhona inditsji ekhanya ilombala oluhlaza okwesibhakabhaka okutshengisela ukuthi umuntu uzothatha amahlamvu esihlahla lesi ehamba lawo ngekhaya esiyazelapha emikhuhlaneni etshiyeneyo.

Egangeni ukumila yonke into kungaba yizihlahla ezisinika izithelo kungaba yizihlahla ezilezithelo ezingadliwayo lezinye izihlahla okuqakathekileyo yikuthi izihlahla lezi ziyelapha imikhuhlane eminengi imithi yesintu siyithatha ezihlahlezi zonalezi.

Abantu bayahamba egangeni beyedinga amahlamvu ezihlahla befike bewachole befake emuntwini oyabe ephume izilonda emzimbeni ziyabe zilbomvu ngemuva kwenzsuku ezintathu umuntu uyaba esepholile izilonda seziwomile.

Izihlahla ezigcwele egangeni. Izihlahla lezi zilomsebenzi oqakathekileyo empilweni yabantu. Imithi eminengi yesintu siyithola ezihlahleni zonalezi, abantu bayazelapha ngemithi leyi.